Kan suuraa kana irratti argaa jirru meeshaale aadaa Oromoo keessaa tokko isa ta'e "Qorii" jedhama. Qoriin kun akkuma arginu calleedhaan faayamee jira. Innis kan nu tajaajilu nyaatawwan kanneen akka marqaa, cukkoo keessa kaa'udhaaf dabalataanis, aannan keessa kaa'udhaaf nu gargaara.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru shamarree uffata aadaa Oromoo uffattee jirtudha. Shamarreen kun uffanni isheen uffatte, uffata aadaa Oromoo shawaa bifa ammayyaan qophaa'e yemmuu ta'u, uffannishee kun baayyee miidhaga. Namoota birattis baayyee jaallatamaadha.

Kan suuraa kanarratti argaa jiru loogoodhaa. Loogoon kunis immoo kan biiroo fayyaa Oromiyaa dhaa. Biiroon fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeewwan addaa addaatti dhimmoota fayyaa irratti kan hojii hojjechaa jirudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kitaabadha. Kitaabni kunis matadureen isaa "GATIIN NAMAA MEEQA? " jedha. Innis kan barreeffame barreessaa kitaabaa Eebbisaa Baay'isaatiini. Ebbisaan barreessaa Oromoo baay'ee beekamaa yoo ta'u kitaabota hedduu gumaacheera. Anis barreessitoota an jaalladhu keessaa isa tokkodha.

Kan nuti suuraa irratti arginu daa'ima uffata aadaa uffattee jechuudha. Akkuma suuraa irraa mul'atu daa'imni kun uffata aadaa Oromoo Baalee uffattee jirti. Uffanni isheen uffatte kunis baay'ee miidhaga. Daa'imman baay'een illee uffata kana hedduu jaallatu.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru gosoota dhugaatii keessaa isa tokko yoo ta'u, Habashaa biiraa jedhama. Habashaa biiraan gosoota dhugaatii nama macheessan keessaa isa tokkodha. Kunis namoonni yeroo dhugan rakkoowwan adda addaa akka geessisaniif sababa ta'eera. Ani dhugaatii kana baay'een jibba.

Waan asirratti argaa jirru Kun macaafa qulqulluudha macaafni qulqulluu Kunis kan hordoftoota amantii kiristiyaanaati akkuma suuraa kana irratti mul'atu macaafni qulqulluun kan amantoota kiristiyaanaa hogganudha. Anis macaafa kana dubbisuu hedduun jaaladha

Kan suuraa kanarratti argaa jirru, Mana barumsaa yemmu ta'u, Mana barumsaa kana keessatti Barattoonni fi Barsiisaan ni mul'ata. Akkuma argamu barattoonni kun barruulee isaanii irratti barreessaa yemmuu jiran ,isaanis immoo, uffata danbii Mana barumsaa isaanii uffatanitu ni argamu.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru haadha siiqqeedha. Haati siiqqee kun akkuma suuraarratti mul'atu harkasheetti Siiqqee qabattee jirti. Akkasumasillee uffata aadaa Oromoo baalee uffattee jirti. Haati Siiqqee uummata Oromoo biratti namoota wal lolan walitti araarsuu, akkasumasillee jaalalaafi kabaja guddaa qabdi.

Kan suuraa kana irratti argaa jirruu bakka meeshaan garaa garii itti gurguramanii dha. Akkuma arginuu bakka kanatti kopheewwan kan hojjetamaa jiranii fi wantoonni addaa addaas kan hojjetamaa jiranii dha. Kan hojjechaa jirus dubartii dha; kan isheen irraa hojjechaa jirtus gogaa dha.

Suuraan asii gaditti arginu suuraa manaadha. Manni jireenyaa kunis bifa ammayyaa ta'een kan ijaarameedha. Kan inni irraa ijaarames dhagaa akkasumas meeshaalee garaagaraatiin fayyadamuudhaani. Mana jireenyaa kana keessa maatiidhaan keessa jiraachuu filatu. Manni kun namoota baay'een jaallatamaadha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru barattoota daree keessa jiranidha. Barattoonni kunniin, uffannaa danbii mana barumsaa isaani eeyyamu uffatanii argamu. Akkasumas barattoonni kunniin barnoota isaaniitti sirriitti hirmaachaa jiru . Sababnisaas haalaan waan barachaa jiraniif.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru daandii 'asfaaltii'dha. Daandiin kun akkuma argaa jirru bifa ammayyaa ta'een kan hojjetame yemmuu ta'u, konkolaataanis yemmuu irra adeemu haala mijataa ta'een yemmuu irra adeemuu fi balaa kan hir'isu ta'uun isaa ni mul'ata.

Wanti suura kana irratti argaa jirru meeshaawwan manaa fi kan waajjiraati. Akkuma argaa jirru meeshaalee akka teessoo, komputeraa fi wanneen garagaraas ni mul'atu. Manni kun mana ammayyaa'ee ijaarramee jirudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru beeksisadhaa. Kan mana meeshaalee ijaarsa Fiqrasillaaseetii. Manni kun akkuma fakkiirratti mul'atu cufaadhaa. Kanaafuu maamiltoonni mana kanaas gammadoo miti sababa yeroo barbaadanitti hin arganneef.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru gaazexeessituu uummata Oromoo biratti baay'ee beekamtu Meerii Didhaa jedhamti. Meerii Didhaan kan isheen beekamtu hojiiwwan beeksisaa garaagaraa hojjachuudhaani. Yeroo ammaa kanallee tamsaasa mataashee calqabdee jirti. Meeriin dubartii Oromoo cimtuu taatee fi uummata oromoo biratti jaallatamtuu taatedha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru, meeshaaleewwan manaa fi kan waajjiraadha. Akkuma suuraa kana irratti mul'atu sireewwan garaagaraa akkasuma illee teessoowwan bifa ammayyaatiin qophaa'an ni argamu. Bakka kanatti meeshaawwan mimmiidhagoo qalbii namaa hawwachuu danda'an ni argamu.

Kan as irratti arginu kun meeshaa manaati. Meeshaawwan kun akkuma arginu teessoon ni mul'ata, akkasumas gidduu teessoo kanaatti abaaboo fi kitaabonni ni argamu. Akkuma arginu teessoowwaan kunneen muka irraa kan hojjetamanii dha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, loogoodha . Loogoon kunisimmoo loogoo yuuniversiitii Bulee Horaadha. Yuuniversiitiin Bulee Horaa kan argamu godina Gujiittiidha. Yuuniversiitichis uumata gujiidhaaf gahee guddaa bahataa jira. Barattoonni baayyees yuuniversiitii kana itti barachuu filatu.

Kan suuraa kanarrattii argaa jiruu kun oduu karaalee miidiyaa darbudha. Innis haasawaa pirezedaantii yuunivarsiitii Finfinnee akkasumallee hoogganaa itti aanaa ispoortii magaalaa Finfinnee taasisaa jiranidha. Haa ta'u malee karaa ispoortiitiin ammallee jijjiiramni hin dhufne.

Suuraan asirratti argaa jirru kun misooma qonnaati. Misoomni qonnaa kunis kan misoomaa jiru kilaasteran yommuu ta'u, innisimmoo qotee bultoonni gosa midhaanii gosa tokko qotuudhaan callaasaa kan gargar hiratanidha.

Kan asirratti argaa jirru biqiltuu dhaabbatee jiruudha. Akkuma suuraa kana irratti mul'atu, qote-bulaan biqiltuu kanaaf kunuunsa barbaachisaa godhee waan jiruuf, biqiltuun kun seeraan, yeroodhaan guddatee ni argama.

Kan asirratti argaa jirru bakka fardi itti guluulsiifama jirudha. akkuma argaa jirru fardi kun meesha faayaa isaa guttateetu ni argama. Abbaan farda kanaas farda kanarratti uffata miidhaga uffachuudhan farda kana guluufsiisa argaama.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru muummicha miniisteera yeroo ammaa kan Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dha. akkuma arginu, Dr.Abiy gaafa isaan hasa'aa taasisaa jiran suuraa kanarra ni mul'ata.

Kan nuti suuraa kanarratti argaa jirru, nama siyaasaa oromoo keessatti beekamaa ta'e, xiinxalaa siyaasaa oromoo, Jawaar Mohammad jedhama. Jawaar Mohammad miseensa paartii KFO yommuu ta'u, akka malee dhiyeenya kana kan inni kitaaba barreesse. Kitaaba "hin gaabbu " jedhuudhaan beekama .

Kan suuraa kana irratti mul'atu, dhugaatii mala aadaa keessaa tokko isa ta'e farsoodha jedhama. Farsoon Kunis kan qophaa'u bifa aadaatiin, haa ta'u malee farsoon waantota nama macheessan keessaa isa tokkodha, sababbiin isaas immoo inni waan biqila irraa hojjetameef, anis dhugaatii kana hin jaalladhu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru teessoo jedhama. Teessoon kunis kan hojjetame bifa aadaatiin yemmuu ta'u, kan inni irraa hojjetames immoo muka irraadha. Teessoo kana namoonni baay'een ni jaallatu. Sababni isaas bifa aadaatiin waan hojjetameef waan baay'ee miidhaguufi.

Kan suuraa kanarratti argaa jirruu kitaabadhaa. Kitaabni kunis mata dureensaa Marsaa jedhamaa. Marsaanis immoo kitaaba asoosama dheeraa yemmuu ta'uu kan inni barreeffames immoo barreessaa Sanyii Bayyanaa Naggasaatinii.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru naannoo Oromiyaatti kan argamu Holqa Soof Umar jedhama. Holqi Soof Umar kan argamu godina Baaleetti yommuu ta'u, akka bakka bashannanaatti tajaajila. Waggaattis namoonni baay'ee dhufuudhaan bakka kana ni daawwatu. Bakki kun bakka baay'ee bareedaa fi bakka namoonni hedduun daawwachuu jaallatanii dha.

Namni as irratti argaa jiruu kun, Getachoo Radddaa jedhama. Getachoon Raddaa Xinxaalaa Siyasaa uumataa Tigiraaydha. Akkuma suuraa kana irratti mul'atu. Getachoo Raddaa gafaa haasaa tasisuu mul'ata. Bara bulchiinsaa isaa naannoottis Tigiraayti jeequmsi gara garaa uumamaa jira.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru xiyyaaradhaa. Xiyyaarri kunis immoo qabeenyummaanshee kan Itoophiyaa yemmuu taatu, xiyyaarri dhaabbanni xiyyaara itoophiyaas akka addunyaatti dhaabbattoota beekamaa ta'an keessaa isa tokko yemmuu ta'u, iddoowwan baay'eettis buufata garaa garaa qabaachuun beekama.

Fakkiin suuraa kanarratti argaa jirru kun gaafa dargaggeessi tokkoo fi abbaan tokko wajjiniin deemanidha. Akkuma suuraa kanarratti arginu, abbaan kun qaroo dhabeeyyii yemmuu ta'an, dargaggeessi kunis isaan wajjin haasawaa daandii itti agarsiisaa jira jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, meeshaalee faayaa shamarraniiti. Akkuma asirratti mul'atan kan mormatti kaawwaman amartii kan gurraaf ta'an lootii fi waantonni garaagaraa ni mul'atu. Faayaaleen kunniin bifa ammayyaatiin qophaa'an. Shamarran hedduus ittiin miidhagu.

Kan suuraa kana irratti mul'atu biqiltootadha. Biqiltooni kunin akkuma arginuu mukewaan dheedherooni yeroo inni mul'atu. Dabalatanis immoo mukewwan gagaababoo gudachaa jiraan ni argamu. Bakki kun namoota heduudhaaf boqonnaa sammuu ni kennaaf.

Kan suuraa kanarratti argaa jirruu konkolaataadhaa. Gosni konkolaataa kanaasimmoo konkolaataa fe'umsaadhaa. Innis kan nu tajaajiluu biyyoo akkanumallee dhagaa garagaraa ittiin fe'eedhaafi namoonni mana ijaaruudhaaf wantoota kana waan barbaadaniif innisimmoo wantoota kana deddeebisuudhaaf isaan gargaara.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru shubbistootqdha. Akkuma suuraa irraa mul'atu shubbistoonni kun uffata aadaa Oromoo naannoo Shawaa uffatanii jiru. Akkasumallee sirba naannoo Shawaa shubbisaa jiru. Shubbistoonni kunis namoota baay'ee yemmuu shubbisan ni bohaarsu.

Suuran asirratti argaa jirru kun misooma qonnaati. Akkuma arginu misoomni qonnaa kun bifa kilaastaraan hojjatame. Dabalataanis immoo akkuma suuraa kanarraa mul'atu tiraakterri ni argama. Kanaafuu qotee bulaan midhaan kana oomishaa bifa ammayyaatiin oomishaa jira jechuudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun kitaaba "mul'atan qaba" jedhamuudha. Kitaabni kunis waayee Martiin Luuter Kingidha. Innis afaan Ingiliffaan kan barreeffame yommuu ta'u, gara afaan oromootti hiikame. Martiin Luuter King namoota baayyee addunyaa kanarratti beekamoo ta'an keessaa isa tokkoodha. Innis falmataa gurraachota Ameerikaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun waajjira Baankiii Daldala Itoophiyaa Damee Humaraadha. Baankiin Daldala Itoophiyaa baankota biyya kanatti argaman keessaa baankii tajaajila si'ataa maamiltoota isaatiif kennudhaan beekamuu dha. Baankiin kun namoota baay'ee biratti baankii jaallatamaa dha.

Kan asirratti argaa jirru Kun, beeksisadha. Beeksisni Kunis immoo kan shaaworii guutuu yemmuu ta'u isaanis immoo tajaajila kan kennan namoonni shaaworii akka argataniif bifa ammayyawaatii fi tajaajila shaaworii kan kennanidhaa.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun Looreetii baay'ee jaallatamaa ta'e Looreet Tsaggaayee Gabramedihiin jedhama. Looreet Tsaggaayee Gabramedihiin hojiiwwan aartii, barreeffama isaatin uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa ta'edha. Looret Tsaggaayee Gabramedihiin namoota an jaalladhu keessaa isa tokkodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun qotee bulaa Moosee oomishee jirudha. Akkuma suuraa kanarratti mul'atu qotee bulaan kun moosee baay'inaan argatee jira. Sababni isaas qotee bulaan kun waan karaa bifa haaraa ta'een teekinooloojii fayyadamee waan oomisheef bu'aa gaarii argateera.

Kan asirratti argaa jirru kitaaba dha. Kitaaba kana kan barreessan obbo Jawaar Muhammad jedhamu. Kitaabni kunis mata-dureen isaa "Hin Gaabbu" jedha. Kitaabni kunis kan inni ibsu seenaa jireenya obbo Jawaar Muhammad, ammallee gahee isaan siyaasa keessatti ba'achaa jiran kan ibsuudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru bakka daldalaati. Bakka daldalaa kanattis immoo kan gurguraman mudaaraalee garaagaraadha kanneen akka qullubbii diimaa, burtukaana, muuzii fi kan kana fakkaatantu argamaa. Namoonni wanta kana asitti argachuu danda'u.

Fakkiin amma argaa jirru kun, kan magaalaa hararidha.. akkuma suuraa kanarratti arginu magaalaan kun magaalaa miidhagduu yommuu taatu namoota baayyeetinis ni daawwatamti. Akkuma suuraa kanarratti mul'atu namoonni naannoo adda addaati, saba adda addaarraa magaalaa wal danda'uudhaan keessa jiraatan, anis magaalaa kana hedduun jaaladha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e Teessoodha. Teessoon kun akkuma mul'atu kana kan irraa hojjetame muka irraayidha. Innis kan nu fayyadu manatti yeroo keessummaan dhufu akkanumallee bakka gara garaatti irra taa'uudhaaf nu gargaara.

Kan suuraaa kana irratti argaa jirru manoota diigamanii jiranidha. Akkuma suuraa kanarratti mul'atu sababa misoomaatiin namoonni naannoo kana turan kaafamanii jiru. Namoonni naannoo kana jiranillee sababa kanaatiin rakkoowwan adda addaatiif saaxilamanii jiru. Sababa manni isaanii jalaa diigameef.

Suuraan asirratti arginu Kun, Meeshaalee faayaa shamarraniif gargaaranidha. Meeshaaleen kunniin miidhagina shamaarraniif baayyee gargaaru. Isaanis kan gurratti kaawwataman amartiin ni mul'atu. Gatiin isaanis rakasa waan ta'eef shamarran baayyeetiif filatamoodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun qullubbii diimaa jedhama. Qullubbiin diimaa kun akkuma suuraa irraa mul'atutti kuntaalatti nammee jira. Innis ummataaf waan qophaa'ee jiruuf, ummanni bakka kana dhufuudhaan yeroo barbaadetti qullubbii diimaa kana bitachuu danda'a.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru loogoodhaa. Loogoon kunis immoo kan ministeera barnootati. miniateerri barnoota Itiyoopiyaa keessatti dhimmoota barnootaa irratti naannoolee garagaraa irratti hojii kan hojjechaa jiru yemmuu ta'u, dhimmoota barnootaan ilaallatan irratti kan hojjetudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru hidha guddicha Itoophiyaa kan Laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jirudha. Hidhi kun ijaaramaa jiru tokkummaa uummata Itoophiyaatiin yommuu ta'u, hidhi kun gaafa xumuramu jijjiirama gurguddaa biyyittiitti fida jedhamee eegama; keessumaa gama ibsaatiin.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru amantootadha. Isaanis hordoftoota amantii Orthodoksii yommuu ta'an, waan sirni amantii isaanii isaanif eeyyamu raawwachaa jiru. Akkuma suuraa kanarratti mul'atu amantootni kunniin ayyaana cuuphaa kabajàa jiru. Ayyaanni cuuphaa ayyaana biyya keenyatti hedduu jaallatamudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru wantoota soorata qopheessuf nu gargaraan keesaa isa tokko kan ta'e timaatimaa jedhama. Timaatimni kun akkuma argamu sanduuqa keessatti naammee jira. Innis kan nu gargaaru nyaatoota addaa, addaa ittin qopheessufidha.

Kan suura kana irratti argaa jirru loogoodha. Loogoon Kunis immoo kan mana murtii aadaa Oromiyaati. Manni murtii aadaa Oromiyaa Oromiyaa keessatti namoota bal'aa gara garaa bifa aadaatiin jaarsummaadhan kan araarsudha.

Wanti Suuraa kanarratti argaa jirru bakka daldalaa kuduraaleefi muduraalee dha. Bakka kanatti wantoonni garaagaraa soorataaf oolan ni gurguramu. Fakkeenyaaf kanneen akka muuzaa burtukaanaa, appilii fi warreen biroo illee bakka kanatti ni gurguramu.

Kan suuraa kana irratti arginu loogoodha. Loogoon kunis kan biiroo dargaggootaafi ispoortii Oromiyaadha. Biiroon dargaggootaafi ispoortii Oromiyaa keessatti dhimmoota ispoortiifi dargaggootaa irratti hojjeta. Haata'u malee, garuu biiroon kun hojii hojjetuun firii isaan gaafa uummanni irraa argatu amma ammaatti hinargine.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru daa'imman akkamittiin akka nyaanni qophaa'u barachuuf jiranidha. Daa'imman kunniin meeshaalee nyaata qopheessuuf isaan gargaaran garaagaraa harka isaaniitti qabatanii jiru. Akkasumallee, fuuldura isaaniitti meeshaaleen garaagaraa ni argamu. Dabalataanis, hanqaaquu, daakuu fi wantoonni garaagaraa ni argamu.

Kan suura kana irratti argaa jirru beeksisadha. Beeksisa kana kan dabarfachaa jirus dhabbata Itiyoo Telekoomidha. Beeksisichis waraqaa eenyummaa bifa ammayyaa'aa ta'een qophaa'ee karaa Itiyoo Telekoom supper appiidhaan namoonni akka ajajatan kan beeksisudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru, atileetii beekamaa ta'e atileet Qananiisaa Baqqalee jedhama. Kan inni dhalate magaalaa boqqojiittidha. Atileetiin kun gama fageenya giddu galeesaatiin biyyasaaf warqee hedduu argamsiiseera biyyisaas akka addunyaatti beekkamtuuf gahee guddaa bahate.

Suuraan asirratti argaa jirru kun baabura deemaa jirudha. Akkuma beekamu biyyi keenya baabura Itiyoo-Jibuutii, akkanumallee kan biraa qabachuun ni beekamti. Haa ta'u malee garuu namoonni gaafa baaburaan deeman, gulaala'iinsa adda addaa akka isaan mudatu beekamaadha. Sababni isaas baaburri namoota fe'aa waan deemuuf.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru oduudha. Oduun kunis immoo kan darbaa jiru karaa Oromiyaa miidiiyaa Neetiwoorkiidha. Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoork uummata Oromoodhaaf sagalee ta'uun beekama. Innis erga biyya kanaatii bahee booddee, uummatasaaf sagalee tahuuf cimsee itti fufee jira.

Kan suuraaa kanarratti argaa jirru Ispoortiidha. Ispoortiin nagaa biyyaa keessatti akkasumallee tokkummaa cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Dabalataanis immoo namoonni fayyaa akka ta'aniif isaan garagaara. Haala jireenya bareedaa akka jiraatanis namoota kan gargaarudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kitaabadha. Kitaabni kunis 'Godaannisa Of Dagachuu' jedhama. Asoosama dheeraa Afaan Oromoodha. Kitaabichas kan barreesse Fireewoot Taaddasee Lammaa jedhama. Kitaabni isaas asoosama dheeraa yoo ta'u anis dubbisuu hedduun jaalladha.

Kan suuraa kana irratti argaa jirru nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e marqaa jedhama. Marqaan kunis kan irraa qophaa'u garbuu, boqolloo fi midhaan gosa garagaraati. Marqaan kunis kan nyaatamu yeroo dubartiin takka deesse, yeroo qophii garaa garaa illee ni nyaatama.

Kan asirratti argaa jirru shubbistootadha. Shubbistoonni kun akkuma arginu, uffata aadaa Oromoo naannoo Wallaggaatiin faayamanii argamu. Shubbistoonni kunis uffata kanaan faayamanii sirba naannoo sanaa shubbisaa jiru.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota miidiyaalee hawaasaa keessaa isa tokko kan ta'e 'Youtube' jedhama. 'Youtube'n namoonni baay'een viidiyoolee garaa garaa itti gad-lakkisuudhaan galii irraa argachuu danda'u. Akkasuma illee galii isaan argatan kanaan jiruu isaanii ittiin gaggeessu. Innis gosoota miidiyaalee hawaasaa keessaa baay'ee nama tajaajila.

Suuraan asirratti argaa jirru kun waajjira dha. Waajjira kana keessa akkuma argamu meeshaaleen waajjirichaaf barbaachisan guutamanii jiru. Waajjirri kun walgayiidhaaf mijatee jira. Teessoowwan ,akkanumallee meeshaalee biraa illee guuttatee jira. Waajjirri kun bifa ammayyaa'aa ta'een waan ijaarameef hojjettoonni waajjira kanaa gammadoodha.

Fakkiin asii gaditti argaa jirru kun amantoota. Amantoonni kunis immoo hordoftoota amantii pirootestaantiidha. Amantoonni kunneenis gaafa sirna amantii isaanii gaggeessan asirratti ni argama. Akkasumas amantoonni kun kadhachaa akka jiran ni mul'ata.

Suuraan kun beeksisadha. Beeksisni kunis immoo kan mana rifeensaa dhiirotaa Gaashahuuniiti. Manni rifeensaa kun tajaajila rifeensa sirreessuu dhiirotaaf kenna. Haa ta'u malee manni rifeensaa kun altokkotti namoota hedduuf tajaajila kennuu hin danda’u.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru, faayadha. Faayi keessaas gosti isaammoo faaya mormaa amartii jedhama. Amartiin kunimmoo kan inni tajaajiluf bakkeewwan garagaraa, kanneen akka cidhaa, kanneen akka cidhaa qophii eebbaa iddoowwan addaaddaa yennaa deemnu ittiin miidhaguudhaaf kan gargaarudha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru artistii Oromoo jaallatamaa weellisaa Alii Birraa yemmuu ta'u Alii Birraan sirbootasaa garaa garaatiin uummata oromoo biratti jaalala guddaa kan argate yemmuu ta'u yeroo ammaa kana lubbuunsaa boqoteetu jira.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru konkolaataadha. Konkolaataan kunis konkolaataa manaa yoo ta'u, innis abaaboodhaan faayamee argama. Konkolaataan kunis qophiiwwan kanneen akka cidhaa fi kanneen biroodhaaf nu gargaaruu danda'a.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru shubbistootadha. Shubbistoonni kun akkuma arginu shubbisa aadaa naannoo Shawaa shubbisaa jiru. Harka isaaniittis immoo gaachana qabatanii jiru. Dabalataanis immoo, ulee qabatanii argamu. Isaanis shamarran qofaa dha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru gosa midhaanii keessaa isa tokko kan ta'e xaafiidha. Xaafiin kun akkuma argaa jirru facaafamee biqileetu jira. Ji'a muraasaan booddee xaafiin kun kan haamamee dhahamu ta'a.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru buufata konkolaataadha. Buufanni konkolaataa kun akkuma argamu konkolaataan garaagaraa ni jiru. Konkolaataawwan kunneen namoota bakka adda addaatti geejjibsiisuudhaaf ni tajaajilu.